Dzidzo yenesari yakanaka ngendaa yekuti ndonhanho yekutanga pamwana akuda kuenda kuchikora. Inomudzidzisa kuti akone kuterera mudzidzisi wake, akone kuterera zviro zvinoitwa kuchikora nguwa ngenguwa, akone kugara neamweni zvakanaka panguwa yechikora eiitira kuti ramangwana rake ringe rakajeka.

Ana echidoko anokuridzirwa ngehurumende kuti aende kuchikora kofunda, kotamba, kogarisana neamweni kuchikora kuitira kuti asununguke aziye zvakatenderedza munyika.

Kufunda kwepashi kwakabaanaka ngekuti ndokunoaka mwana, kuti aziye kutamba neamweni, aziye kuti kuchikora kunoendewa, akone kuterera afundisi ake anomufundisa kuchikorayo nekuita zvakanaka. Anenge eifunda kugara namweni kuchikorayo azvizofanani nekugara kumbatso.

Chikora chepashi, chinodetsera kuti ana asongane, akone kunzwirana tsitsi ,adetserana paanenenge eyisangana nezvinenge zviakonesa kuti aite zvaanenge eyita, akonewo kuziya kuti aah pandirikufunda panapa ndirikuitira ramangwane rangu ,zviri zvino izvi zvinoumbika kubva pasi

Kufunda kwekumapuraimari kwakanaka kunoita kuti ana ahlongane pandau imwe. Ana anenge akaakirwa mwekuti afundire zvinoita kuti atore nguva yavo eiterera eizwisisa kuti zvendirikufunda zvineizvi zvichandibetsera ramangwani rangu.

Kufunda kwepashi kuri kudetsera ana echidoko ngendaa yekuti ndokunoaka kuti munhu azoziya kuti ndiri munhu ,unenge waakika pakufunda kwepashi, weifundiswa ngeafundisi ako kuzvikora, kuti uziye kuti inini ndoda kuitawo chakadai ngeutano hwangu neupenyu.

Ana echidoko ari kukurudzirwa mazuwa anaya kuti aende kuchikora neamweni, afunde achiri adoko kutamba neamweni nekugara neanhu zvakanaka. Kuitira kuti mberiyo kweachazoenda eifunda kuma sekendari nema yunivhesiti ange ari anhu akaakika zvakanaka kubvira pashi.

Fundiso dzepashi dzakambai kosha ngekuti pfungwa dzevana dzinenge dzichiri kukura dzinovabetsera kufunga zvakadzama kugadzirisa matambudziko uye zvee kuziya zvakatenderedza kuti chiini chiri kuitika muma nharaunda akatitenderedza kune dzimweni nyika vamweni kune mapurovhinzi mamaweni.

Kufunda kwepashi kwakanaka ngendaa yekuti afundisi anenge echifundisa kuchikora ,anopepa eiona mwana wega-wega kuti uyu aasi kuona zvakanaka ,uyu aasi kunyora zvakanaka, uyu aanasi kuzwa. Kana ane matambudziko aanenge eisangana nawo ,anotokasira atobhuira abereki achona kuti mwana uyu ane chinomunesa chinomukanganisira kuti asaita njoso kuchikora.

Anhu ano fundira mu mudhuri aka gara pamwepo eiita zveshe zvingange zveidiwa zveyi tarisirwa nge munhu anenge afundisa kuti ra mangwana ravo ringe rakajeka.

Ana echikora echidoko anokurudzirwa kuti aende kuchikoro ofunda ngeamweni eendererawo mberi ozosvikawo kumayunivhesiti kwaanofunda ngeamweni eidzudziswa kuita basa ngenyara ozokona kuvandudza kwaanobva kumiganga dzavo ngevaberiki vavo ngemhuri dzavo .

Kuchikora chepashi ndiko kwakanaka ngendaa yekuti kunodzidzisa ana kuerenga nekunyora nekuziya kuita zviro achiri adoko. Kana akabva pashi akatogwinya zvinotodzera kuti ramangwani ravo rinenge rakajeka, anenge eiziya kuti anozodini pamberipo, aazonyanyi kuneseka mufundo dzavo dzemberi, dzekumayunivhesiti.

Chikora chepashi chinodzidzisa ana kukosha kwekugeza maoko kuchengetedza muviri kudzirira zvirwere. Zvinoita kuti ana akure ane utano hwakanaka eiziya kuti maoko angu anodakugezwa mwiri vangu unoda kuchengetedzeka, nekushambidzika pandinoendavo kune amweni.

Vana vanofunda ngano, zvirahwe nemitambo yedu yechiNdau inodetsera kuti aziye kwaakabva. Zvinodetsera kuti tsika dzedu dzirege kurova ngekuti dzinenge dziri kudzidzirwa mabhuku kuzvikora iyo.

Kumasekondari nekwekufunda kunodarikidza kumasekondari kwachona kuri kudetsera kuti muntu azive kuti inini ndinode kuita dhokodheya ndakura apedza otonangira pane chiro chimwe eita zvinoita azoita dhokodheya kumberi zvinozodetsera ramangwani rake

Kufunda kwekumasekendari nekutheshiari kuri kudetsera antu kuti aziye kuti ramangwani ndoda kuita chakadai, ngendaa yekuti chinondidetsera, chinozondibhadhara mare yakawanda kana ndawana mare yakawanda kana ndawana mushando wakati nakei pamberipo peupenyu.

Kufunda kwekumasekendari kwadetsera muntu weshe mumabuya ngendaa yekuti, amweni aakushingirira kuti afunde. Afunda ozoitawo madhokotera, ozoitawo zvaanenge eiida, kuzadzikisa zvishuwiro zveabereki awo, nekuzadzikisa chake pamunhu, kuti azi munhu anenga akabaafunda.

Kufunda kwekumasekondari nekumateshiari kunoita kuti muntu azive kuti akunangiranochiro chimwe achasangansiri zviro wopedza oita ofunda ndichonozoona basa raennenge azosanganisiri zviro sezvatinenge taita takura kumapiraimari nekumasekindari.

Kufunda kwekumaunivhesiti kwakanakira kuti muntu anenge arikufundiswa kushanda ngenyara dzake eishanda ngenyara apapo anenge akatarisira chiro chimwe kuti inini, ndapedza zvandiri kufunda panapa ndichaita basa Rakati Rega Rega ndorandichange ndeivheneka ndeita ndirona rega.

Ari kufundiswa kuita mabasa ngenyara haiwa kundokona kuita kufundira mabhuku ega asingakoni kuita zvemene zvinodikanwa kuti muntu aite zviro zvakadai ngekurima, utano nezvemaoko zvinokurudzirwa

Kufunda kwepashi kwakanaka kunoita kuti mwana weshe akone kuita wo zviro zvinoita amweni. Akone kugara neamweni zvakanaka, eifunda eiiteerera mudzidzisi unenge eifundisa apapo. Eizokonazve kuti ateerere zvinenge zveitika munyika munharaunda yakamutenderedza.

Zvikora zviriyo mazuwanaya zvinokurudzira kuti mwana weshe aite mabasa emaoko aripa mwoyo wake, zvaamodakarira iyena kuitira kuti zviro zvirambe zveienderera mberi neupenyu panekugara pamhatso muntu asina zvekuita.

Kufunda kwekumasekendari kwambanaka ngendaya yekuti amweni akutogadzira anozi mabhodhingi munhu anoenda kogarireyo eifunda ariyoyo apedza odzokera kumhatso zvinodetsera kuti anhu aite chinangwa chimwe asvika kuchikora kwaanenge eindofundira.

Kufunda kwekumasekendari kuri kudetsera ngendaa yekuti anhu anofunda zviro zvakandosiyana -siyana kuti azokona kuziya kuti haa pane zveshe zvandinofunda zvandinokona ngeizvi neizvi saka ndozvandichaita kuenderera mberi nazvo ndizoita ramangwana rakajeka ndeindoita chiro chimwe chandinombakona kuburikidza ngekusekondari.

Kufunda kwekuma sekendari kwakambai naka ngenda yekuti munhu unenge eyi ngoita zveshe zveshe iyi tarisa eyi tsvakurudza kuti angazoita chiri chaano nasa kuti mwoyo wangu ichi ndo chaaonoda kuzoita kana akura apedza apapo anozo enderera mberi ozoita chiro chimwe chanooziya kuti kana apedza achaita musando wachona.

Kufunda kwekumasekendari kunodetsera kuti mwana weshe ahlongane neamweni paanenge eifunda. Akonewo kuita zvinoita amweni, azoita ramangwana rakajeka kana akafunda ngesimba, kuti azodetsera mhuri yake, azozvidetsera ena pachake kuti araramevo upenyu wakanaka ngendaa yekuti upenyu waakudhura kurarama mazuwa anaya.

Kuzvikora kwakuendiwa mazuwa anaa kwakambaanaka ngedaa yekuti munhu ndakwaakuzvifundira kuzvimiririra ega. Kufunda kushanda ngenyara dzake asina kuti abereki angu anozoti kudini kana kudini, kufundira kuti kunyangwe upengu hukamira pasekondari apapo anotokwanisa kumiririra muganga wake pane zvose zvinoda kuitika zvekubetsere nharaunda.

Ana echikora anounganidzwa pamwepo maererano nezvaanenge eida kufundiswa ngemufundisi wawo, zvinoita kuti ramangwana rawo ringe rakajeka. Akone kupangikawo munharaunda mwaanenge eigara, kwete kuita senge anhu anobva pamhatso pasina anhu.

Kufunda kwekusekondari kwanaka ngekuti muntu anenge akukura akuziya kuti inini Zvandingakwanisa kuita kudetsera mhuri yangu nezviri neniwo zvandinoda kubatikira ngenyara dzangu nezviri kukona kudetsera nharaunda newewo uchizvidetsera kuita muntu akangwarira.

Kufunda kwekumasekendari kwakanaka ngendaa yekuti munthu anenge akuitira ramangwana rake kuitira mhuri yake eifungawo kuti inini ndapedza panapa ndoda kuzoshanda izvi neizvi. Zvasiyana nekaretu kwekuti munthu aitogumira kupuraimari kana kusatoenda kuchikora kwachona.

Karetu mabhuku anga ari mashoma kuzvikora zvaiita kuti ana echikora asheyane mabhuku anaya aanenge apuwa ngemukuru wechikora. Zvinezvi mabhuku aayo. Vanhu vakavakirwa maraibhurari kuzvikorayo mabhuku aakuita kuti tsaraude, rawada wotora woerenga.

Dzepamusoro dziri kuonekwa ngeana kuzvikora mazuwanaya dzakakoshera kuti ana akufunga zvakadzama pachawo akuita kuti ntaraunda dzedu dzinge dzine ana anodzimiririrawo nekuakanzviro munharaunda zvakajeka.

Zvidzidzo zvekumasekendari zvakambanaka ngendaa yekuti ndizvo zvinoonesa kuti mwana ane chipo chakadini muupenyu hwake. Kana eikona kuita zvekuvhiya, oita zvekuvhiya, kana eikona zvemutemo, oitawo zvemutemo, kana zvekuvaka zveshe zvinofundiswa iyoyo ngendaa yekuti kunoitiwa zvemaSainzi neSvomhu dzinoita kuti dzidetsere.

Kufunda kwekuma sekondari kwakambainaka ngendaa yekuti kunoita kuti ana echikora afunde kuzviemera ega, akone kuita mabasa emaoko nekukona kushanda nevanhu munharaunda kuti aone kuvandudza nharaunda yaanogara.

Kufunda kwesekondari kwakambaanaka ngenda yekuti munhu anenge akutozvionera kuti panapa ndakura ndakukona kudetsera mhuri yangu ndakukona kudetsera muganga ndakukona kudetsera anhu anonga eida rubetsero rwaanokwanisa iena ,akafunda kuzoenda mberi nechikora anozotoona kuti anoona basa rinenge riri nani rinoita kuti akasire kuvambudzika nemhuri yake.

...ndari inguva yekuti ana anenge aakuchinja muiri yavo. Hino anodzidziswa kufunda nekudziirira zvirwere zvinotapukirana nekuzvichengeta utano hwavo hwemupfungwa. Kuti asanyanya kufunga zviro zvakaoma ngendaa yekuti anenge aakukura.

Kufunda kwekuna inivhesiti kunodetsera ngendaa yekut anthu akasiyana-siyana anoenda kooungana pandau imwe eifunda eidetserana eitsvaka tsvakurudzo dzakabaadzama pamusoro pezvaanenge eiitakuitira kuti azokona kudetsera ramangwana rawo nekwaanenge eibva kana aona mushando unobhadhara.

Kufunda kwekumayunivhesiti kwanmanaka kunobetsera kuti anhu akasiyana-siyana asangane nemunhu azogonawo kuti abveyo kumayunivhesiti amiririre ntaraunda yaanenge akabva azoibetserawo pane zvimweni zvinenge zvichida kuitiwa muntaraunda umwomo.

....kumayunivhesiti kwakanaka ngendaa yekuti antu akasiyana-siyana apfumi kana arombo anoenda kunosangana iyoyo eifunda eshe eidetserana kana pakasangana nedambudziko. Izvi zvinoita kuti anhu kana azodzokere kubva kumayunivhesiti akone kudetserawo nharaunda yavo kufunga zviro pamwepo neamweni.

Ana ari kukurudzirwa kuti aende kumayunivhesiti kofunda kuti azokona kuwandudza ntaraunda yawo pamwepo nemhuri dzawo dzeanobva zvakakosha ngendaa yekuti vanenga veitosimudzira nyika kwete muntu pachako.

Mutemo wekuma university unotondera kuti antu akasiyana siyana andosangana kunyangwe mupfumi kunyange murombo kunyangwe akadini . Anhu eifundiswa kushandira pamwepo akasangana nedambudziko eionesana kuti apa toribvisa sei dambudziko iri apadzepo onoonawo mabasa awo anobhadhara anoenderana nezvaanenge akafundira kuma yunivesiti.

Vhesiti anhu ari kufundiswa kubika kwakasiyana siyana kuitira kuti antu anouya eizoone muntaraunda dzedu aemure mabikire atinoita uyezve antu anofunda kubika zviro zvakawandudzika zvakasiyana siyana zvakadai ngembeya nemuriwo dzepashi chigare dzatagara tiinadzo.

Akapedza univhesiti anokona kuwana basa rine muhoro uri nani izvi zvinoita kuti abatsire abereki ake neanun'una ake kumusha kubhadhara mare dzechikora nekuaka mhatso dzakagwinya kuitira kuti anhu agare upenyu huri nani wakasiyana newekaretu.

Dzidzo dzekumayunivhesiti dzakanaka dzinoita mwana weshe akone kutsanangurirawo amweni anenge eyiwonerwa nekuchikora kukuona kuzoshanda ramangwani rinenge yakanaka ngendaa yekuti unenge weyitofundira pona ipapo kugara nevamweni zvakanaka nekufunda weyiterera uzokona kuriita pane ramangwani rako.

Midhuru dzakaaakwa kuitira kuti anhu aone pekufundire pakanaka asinganaiwi ngemvura kana kupishwa ngezuwa zvisingaiti izvi zvakanaka kuitira kuti anthu afunire ari pamwepo mumidhuri mumwemo.

Kufunda kwekuma yunivhesiti kwakanaka ngendaa yekuti antu akawanda anobva kundau dzakasiyana siyana anosangana eyita chiro chimwe apedza eyinzvarukudza kuti zviro izvi zvinomboita mahambirenyi odzokera kumizi dzawo anokona kuvandudzawo mhatso dzavanobva ngekuti anenge eyi fundiswa zviro zviri, zvinobatika ngenyara.

Kuyunivhesiti kunoendwa kwakambaanaka asi akundofundiswi kufunda mabhuku kwega asi kufunda nekugara nevamweni zvakanaka kuitira kuti ramangwana rako rijeke uzokona kudetsera ntaraunda yako ngendaa yekuti unenga wakukona kushandisa maoko kuita zviro zvaunenge watsanangurirwa kuchikora.

Kumayunivhesiti kwakuenda ana edu echikora kwakambanaka ngenda yekuti ana arikufundiswa kufunga zvakadzama aafungi zvekuzvifungira zvega asikutofungira nemabasa awo , nekufungira abereki awo nekuvandudza kwaanogara , zvakambakosha izvozvo zvinodiwa kuti mwana weshe azviite mazuwanaya ngendaa yekuti ndozvine utano neupenyu.

Kufunda kwekumayunovhesiti kwaakudetsera anhu ngendaya yekuti anenge akandosiyana siyana anosangana kumayunivhesiti .Saka paanenge aakudzokera kanyi payani anenge aane kuwandudzika kwepfungwa nekukona kuita zviro zvake ngenyara kuti adetsere nharaunda yake yaanenge eigara nayo .

Fundo yekumayunivhesiti yakanaka ngekuti inoite kuti ana kana apedza kufunda oonawo mabasa emhando yepamusoro soro kuti azokona kuchengeta mhuri dzawo nenharaunda dzinoachengeta nekukonawo kutomira panozi anthu anoziya zvaanoita anenge akumirepo.

Dzidziso dzekuma yunivhesiti dzakamba naka ngenda yekuti dzinoita kuti anhu akone kufungisisa panyaya yezviro zvanenge eyisangana nazvo, kukona kugadzirisa kana pasanganikwa nedambudziko mukushanda nekukona kuzoshanda neamweni panopinda kumabasa kwawo kwemene mene kwanenge akafundira.